Ngele owuli wa ilongela okuyalula iimaliwa nenge okulonga niimaliwa, ano uuna wa mana eilongo lyoye oho ka konga iilongo moombaanga nomoongeshefa. Opo wu kale to yalula iimaliwa ngoye to kwathele aanangeshefa nenge aantu nkene yena okulongitha iimaliwa yawo nawa.

Mokwenye muka tuuka, ombaanga yoStandard Bank otayi kakwathela aakwashigwana ayehe mboka yena ondjodhi yokuhinga oohauto dhawo oompe. Ano tondokela mbalambala pombaanga yoStandard Bank ndjoka yi kuli popepi opo wukuuve omauyelele agehe onkene wuna okuhinga etukutuku lyoye ndoka wa hala mokwenye muka.

Muuyuni mbwiya wonale, aakulu yonale ka ya li ye shi kutya iimaliwa oshike, no ka kwa li ha ya longitha iimaliwa. Oya li owala ha ya longitha, iinima ta ya landathana, yo ya pewe shoka, yo ya gandje shiyaka, ashike muuyuni wopaife opo wu lande sha, ouna oku shi landa noshimaliwa ashike.

Aanasikol mboka yi ilongela koosikola dhopaungomba oya zako nomaunongo ogendji. Ngaashingeyi ohaya vulu okunduluka po omatyofa goku kuutumba mehala lyoku kundila aayenda ngoka geli methimbo lyoshinanena.

Aakulupe oyendji mo Namibia oyasimana ombanga yo Standard Bank, ombanga ndjika oyili nawa ngele tashiya po kuyakula aakulupe oshoka ohayi yafatululile nawa iinima ayihe mbyoka aakulupe yawapa okutseya.

Omuvali kehe ota kumagidhwa opo alandele okanona ke kokamati epaya lyokuzala mombunda. Oosikola odhindji ihadhi etha nande uunona wuumati wuyemo moskola inawu zala omapaya mombunda.

Aatoti oyendji yoongeshefa yongashingeyi otaya pandulwa noku pewa omake lela lela, oshoka oyeli yakutha oyendji momaluhepo. Shika oyali yeshi ningi noku yakuta ano okuyapa iilonga opo yakale taya pewa iimaliwa kehe komwedhi.

Mo Namibia ohamu adhika iitayi yombaanga yo FNB moondolopa odhindji konyala moshilongo, ombaanga ndjika ohayi adhika moondoolopa ngaashi Ondangwa ,Ongwediva ,Ovenduka noondoolopa dhilwe wo odhindji.

Uuna to ende mondolopa wuna oshimaliwa oshindji, owa pumbwa oku shi kwata nawa. Ino pumbwa kukala we shi yedha momake goye oshoka oto iyetele oombudhi naamboka haya tula aantu mokatowo, opo yeye ye ku lile oshimaliwa shoye, no yeshi ku yake.

Momagumbo goshinanena omu na oolamba mbwanawa todhi adha dhatema dhatya omalamba ga yela nawa tadhi minikile mpeyaka naampeyaka uusiku opo megumbo mwaakale mu na omilemo.

Ngele owahala okutotapo ongeshefa yoye owapumbwa okukala wuna oshimaliwa shoku tameka ,oshimaliwa shika shoku tameka oshapumbwa okukala sha kola lela opo wuwape okulanda ayihe mbyoka tokalongitha mongeshefa yoye.

Longitha okakalata koStandard bank tolanda mositola iikulya, olusheno, tofutu omeya noto ningi wo oyindji tolongitha okakalata koye muushina mboka hawu longithwa moositola. Opo wumone omauwanawa ogendji komeho taga ziilile kombaanga yoStandard bank.

Miilonga ohamu ningwa iigongi opo aaniilonga ya popye omawudhigu gawo. Noya popye oma gwedhele po gawo. Ya vule oku huma komeho nenge oku kandulapo omukundu gwasha.

Ombaanga yoBank Windhoek oyina ethigathano lyokuvena okambapila kokuya ko Godwana wuka talelepo koshali, ethigathano ndika otoli vene uuna walongitha okakalata koye koBank Windhoek tolanda nenge totumu oshimaliwa shika otashi kuningi opo wuninge omusindani omunelago.

MoNamibia oha mu adhika oombaanga odhindji dhopaumwene, amo ngele owuna oshimaliwa, shongushu oshindji lela, ano ndi tye oshipandi sho shimaliwa, I o pumbwa oku kala nasho megumbo lyoye, oshoka ota shi vulu shi ku etele oombudhi, ano tondokela mbalambala pombaanga yoye ndjoka wu hole, to ka mbaaga oshimaliwa shoye, shi kale shapungulwa sho shili megameno.

Aantu yamwe oyena eitaalo kutya oshimaliwa osaatana nayamwe oyena eitaalo kutya oshimaliwa kashishi saatana, oshoka ohashi ya kutha momaudhigu ogendji ngoka hayi iyadha moonkalamwenyo dhawo. Ohashi ya pe iikulya nomizalo naampoka taya lala wo.

Ombanga yoNed Bank oya huma komeho, oya li ya totopo oka kalata kawo okape ashike oka kalata haka otaka longithwa owala iinima mbyoka kwa li hayi longithwa kwaaha oka kulu olwaala ashike lwa shendje omayakulu oga fathana.

Ngele owa hala oku kwata oshimaliwa shoye nawa, waa ha lande iinima mbyoka kaa ya li moka mbaapila koye hoka wa shanga, ouna oku longitha ombaanga yo (FNB) to tilako omwaalu ngoka wa dhiladhila, inoo pitilila. Shika oha shi kwathele opo wa ha tule iimaliwa yoye miinima ya nathangwa.

Ombaanga yo FNB oyi li ya kuta aakwashigwana oyendji aaNamibia. Shika osha li sha shonopeke nenge sha tula omwaalu gwaa mboka kaa yena iilonga moshilongo gu ye pevi. No taya vulu oku imonena mo iiyemo yawo oshoka ohaya futwa kehe komweedhi.

Okambako koJBL okali kena oodola omathele gahamano ashike ngashingeyi oka kululwa okena oodola omathele gane. Shino otoshi ningi uuna wuna okakalata kombaanga yotango yopashigwana.

Bank Windhoek okwe shi ningila oshipu kwaamboka kaa yena oombanga dho Bank Windhoek nuukalata, opo ya kale taya tuminwa iimaliwa kongodhi kwaamboka yena uukalata wo Bank Windhoek. Shika ohashi ningwa nomukalo gokutuminwa okamaliwa kongodhi, moka ho ka tula mo onomola yoye opo wu shi kuthe ko oshimaliwa shika.

Ombaanga oyo ehala ndoka tomono muna oshimaliwa lela ehala lyoku gandja oshimaliwa noku taamba oshimaliwa, ano uuna waya komashina galyo owuna ashike oku gandja oshimaliwa nenge okupewa oshimaliwa.

Oto vulu oku pungula oshimaliwa shoye kombaanga yo Bank Windhoek. Eto shi tula kedhina lyaa sho wahala okushi longitha. Oto vulu oku pungula oshimaliwa oshindji opo wuvule oku ka talelapo omahala ga yooloka meni lyoshilongo nokondje yoshilongo.

Momahala gomalandithilo ngoka haga adhika moondoolopa ohamu kala oositola dha yooloka, oonene noonshona, dhopaumwene nodhepangelo. Ano oositola ndhika dhopaumwene ohadhi kala tadhi landitha iinima ngaashi oothewa dhomomutse nomagadhi gomomutse.

Omvula yaziko Namibia okwali yalongo po iimaliwa yimwe iipe mbyoka inaayifa mbiya yaziko ashike oyina ongushu yafaathana, ano uushina wopondje wombaanga yoNedBank itawu taamba iimaliwa mbika iipe uuna wahala okuyi tumina kombaanga yoye ano owuna owala okuya meni lyombaanga opo wukeyi tume.

Oongeshefa dho paife dhoka hadhi landitha iilandithomwa yomegumbo ota dhi ningi oshimaliwa lela lela. Oshimaliwa shika ohashi zi mo ku landitha ngaashi oombete, omatalashe ano iinima mbino ohayi landwa lela lela oshoka oya simana na kehe gumwe okwa pumbwa oku kala eyina.

Owa pumbwa oshimaliwa sheendelela? Tondokela mbalambala pombaanga yoStandard Bank otayi vulu oku kukwathela yi kupe oshimaliwa sheendelela. Ngoye wuke shishuneko ngele weshimono naashika otoshi ningi ngele wuna ombaanga yoStandard Bank.

Ombaanga ya Venduka oya simanekwa kaanasikola mboka yeli koosikola dho kiiputudhilo. Aanasikola oya simaneka ombaanga ndjika oshoka oho hakupitile oshimaliwa shawo shoka haya pewa kepangelo.

Oositola dhongaashingeyi kadhi na sho ihaadhi landitha. Kehe shimwe shoka wa pumbwa monkalamwenyo yoye oku longitha, omo toshi adha mositola, okokaleke, okothewa, okoshikulya ayihe omo yili mositola yomaludhi ga yooloka noga yooloka.

Moshilandopangelo shaVenduka ohamu adhika oofaabulika odhindji. Oofaabulika ndhika odhi niwe kwaamboka yaza kondje yiilongo oyindji koIndia, koChina nokiilongo wo yilwe. Oofaabulika ndhika ohadhi landitha iinima mbyoka kaayimo moshilongo shetu.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi halele aakuthimbinga yawo omayambeko sho taya ka tyapula okilisimesa yawo nomumvo omupe, oya tegelela akuthimbinga yawo omvula ya landula ko yalongele pamwe mokulongitha ombaanga yawo.

Ombaanga yo Standard Bank oya eta po okakalata hoka kopaumwene. Ano okakalata haka onuudhigu ka kanithe oshimaliwa, nenge onuudhigu ka longithwe komuntu a hala oku ku tula mokatowo. Oshoka oke li ka gamenwa lelalela, ano ohaka pula iinima yopaumwene opo ka wape okulongithwa.

Omvula ya ziko ombaanga yoStandard Bank oyali ya ningi oshiningwanima oshiwanawa. Oyali ya gandja omiliyona yimwe koomuma kehangano ndyoka lyoMVA.

Koshilandopangelo ohaku adhikwa oofakitoli odhindji ofakitoli dhika ohadhi landitha iinima oyindji omaplastika, iikutu nilongithomwa ahiye mbyoka yapumbwa oku longithwa.

Aantu yongashingeyi oya itayela kutya iimaliwa ohayi vulu wo okugandjwa onga iigonda komukadhona. Uuna tohokana otovulu okupa omukadhona gwoye omagano mesiku lyohango yeni oshimaliwa shontumba opo wumu uvithe nawa.

Okashina kopondje ka NedBank oke ku ningila oshipu opo waaka kale wa thikama nenge wa kuutumba momikweyo omile meni lyombaanga. Uuna wa hala oku tuma oshimaliwa otoyi ashike pokashina pondje eto tula mo oka kalata koye yoshimaliwa shoka totumu.

Methimbo lyongaashingeyi Kuna aakotoki oyendji, mboka haa longo niimaliwa, onuudhigu wu ya pe oshimaliwa, uuna yeya mongeshefa, nenge mepangelo ino monika mbala, oshoka aaniilonga yomoombaanga, oha ya endelele no ku konakona, oombaanga ndhoka dha tuma oshimaliwa nenge ndhoka dha tuminwa oshimaliwa, naamboka ye dhina opo ya mangwe mbalambala

Ombanga yo Bank Windhoek ihayi pungula ashike iimaliwa , ndele ohayi gandja omayambidhidho kaakwashigwana miinima yayoloka ngaashi momaudhano. Ohayi oyambidhidha noshimaliwa nenge okwetapo omathigathano gomaudhano gontumba.

Omiti odhindji sho dha tetwa po ngaashingeyi odha tetwa po tadhi kalongwa iipilangi. Yo iipilangi tayi kaningwa iitaafula niipundi mbyoka ya hongwa miipilangi. Ano shika otashi eta embugapaleko lyi ninge olindji.

Muuyuni wongashingeyi ehumokomeho ota li dhana onkandangala lela. Monalenale aayenda okwa li haya kundwa ashike, taya kuutumba komathindi ngoka ga ningwa momilunga. Mongashingeyi aantu ohaya kuutumba komashofa nokiipundi mbyoka ya longwa kaalongi yiipilangi.

Ombaanga yo NedBank oyi na oshihako shondanda o'N'. Ondanda ya thanekwa nawa no ya ndulukwa po nawa. Ondanda ndjika ohayi kala ozizi yi na olwaala olutokele mokati kayo. Ano shino ota shi kwathele opo wu dhimbulule kutya oNedbank.

Aantu oya shitwa nomaunongo ga yooloka. Yamwe oya shitwa nuunongo woku eta po oshinima tashi kala sha tungwa, tashi monika nawa notashi vulu okulongithwa kwaayehe.

Moshilandopangelo moVenduka oto adha muna omatungo omaleeleeka ga londathana gu uka mombanda. Omatungo ngaka ogena omala ga yooloka, gena oositola dha yooloka tadhi landitha iinima yi ili noyi ili.

Ombaanga yaFNB otayi kukwathele opo wu tameke po onkalamwenyo yoye yopashimaliwa momukalo omawanawa. Ano tondokela mbala mbala pombaanga yoFNB wuka pewe omauyelele agehe shinasha netameko lyoye ndika lyotango lyokukwata oshimaliwa shoye nawa.

Ombaanga yoNedbank otayi kuhiya opo wukatote ombaanga yoye yopaumwene nena wukale topungula ko oshimaliwa shoye. Ngoye wuwape okukala tokeshilongitha uuna wapumbwa okushilogitha komasiku nenge koomvula dhokomeho.

Bank Windhoek okuli hagandja omagano omawanawa kaakuthimbinga ye, dhoka tadhi dhenge pethimbo lyokilisimesa opo dhika tyapule okilisimesa yawo dhuuvite nawa, ano ohayeshi ningi kehe omvula sho okilisimesa yili poku adha.

Ehangano lyoHolland ohali shanga omuntu opo wu kale tonanwa oshimaliwa shontumba ngweye to tula ko ngoka to shangele efumbiko lye , shino ohashi kukwathela ngele wadhikwa kuudhigu wu pewe oshimaliwa wu wa pe okwiikwathela muudhigu mboka.

Aanangeshefa mboka aanene ohaya kutu aayaluli yiimaliwa, ano mboka haya takamitha oshimaliwa shawo. Aantu mbaka ohaya yalula oshimaliwa shoka shalongwa kehe mesiku noku kuthapo wo shoka shina okulongithwa mwaambyoka yapumbiwa mongeshefa moka.

MOngwediva kehe omvula ohamu ningwa omaulikilo giipindi ngoka haga ningilwa mosaala onene yaNgwediva. Ohamu kala muna aanangeshefa yopaumwene, yopepangelo ya za moshilongo koonono. Yeye ya ulike iipindi yawo taya landitha kaakwashigwana.

Ombaanga yoFNB nonande ohayi nana oshimaliwa oshindji uuna toyi longitha, oyili woo hayi kukwathele oshoka ohaagandja omalupandu momikalo dhayoloka, ohaya gandja omalupandu ngaashi okuvena iimaliwa, uulityatya, iimaliwa, oongodhi nayilwe wo.

Oshimaliwa oshinima shimwe hashi endelele nohashi tondoka nayi, sho tashiya momake goye oshina owala natango okuya momake gamukweni oshoka ouna okushi longitha noopumbwe dhoka waadhika wuna ano otashiya owala sho otashiyi.

Ombaanga yo FNB ombaanga yopawumwene ndjoka hayi adhika moondoolopa adhihe monamibia. Ombaanga ndjika inayiza meni lyoshilongo ashike oyaza kondje yoshilongo.

Ombaanga yaBank Windhoek oyina ethigathano lyokuvena embo ewanawa lya shangwa komusamane Carl Richards, ndjoka tali kukwathele likupe uunongo wayooloka nowundji kombinga yankene wuna okukwata oshimaliwa shoye nawa nokushilongitha nawa.

Uuna wuna ongeshefa yoye onene owa pumbwa okuyi totela okambo koye nombaanga ndjoka wuhole, opo wukale totu la ko oshimaliwa noto nana ko oshimaliwa shoka topumbwa oku longitha. Shika ohashi kwathele omuntu opo kaatule iimaliwa ye mumwe naambyoka yongeshefa.

Omuntu kehe ena okakalata koFNB otavulu okulanda mositola kehe nenge talandaokalityatya kolusheno, komeya nenge talanda iikulya ano ohanana ashike okakalata ke mokashina hoka okashona naashika ihashi nana kosha kombanga ye osho shali lelalela.

Ombaanga yo (FNB) ka yi lilepo ashike oku pungula oshimaliwa shoye, ashike oha yi ku etele omauwanawa ogendji. Uuna to longitha oka kalata koye oho vulu oku vena iinima ya yoloka, ngele owe ka longitha to landa moositola, nenge to nana oho yi momathihathano moka to vulu oku vena iimaliwa, oongodhi nayilwe wo oyindji.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile aakwashigwana mboka haya longitha uukalata wayo, kutya opuna etumwalaka lyili komalungula ashike iilonga yookalyampombo. Onkene inaya ninga shoka tali ti.

Aakwashigwana otaya kumagidhwa opo ya kale kokule naalongi yiimbuluma, osho wo tuu aakengeleli. Oya pumbwa oku dhimbulula uutumwalaka uuhupi mboka hawu pula uuyelele wopaumwene koka kalata kombaanga, shoka inashi pitikwa oku ningwa.

Aalongi moombaanga oye wete po nawa pomwaalu oshoka ohaya vulu okuyalula oshimaliwa nawa, okumona mpoka sha longithwa naampoka sha tulwa, nankene shi na okulongithwa opo pu hupe sho ku longitho wo esiku lya landula ko, nenge komongula.

MoNamibia oha mu adhikwa ombanga odhindji dhoStandard Bank, dhili moondolopa dha yoloka dhili dhi ilongekidha oku kwathela aakwashigwana, dhi pungule oshimaliwa shawo noku shi longa nuudhiginini ya kwathele, na nkene yena okushi longitha kaashi hepeke.

Aakwashigwana yamwe ihaya longitha ombaanga yotango yopashigwana unene tuu mboka ihaya longo. Oya itaala kutya ohayi nana ko iimaliwa oyindji yiishoshela ngele ya hala okutuma iimaliwa kaapambele yawo. Onkene ombaanga ndjoka ohayi longithwa kaanashilonga.

Ombanga yoWes Bank ota yi landitha ohauto ya longithwa nale. Ohauto ndjika ina yi longithwa uule wethimbo lela sho oshili kondando yi li nawa ano matukila mbalambala kombanga yoWes Bank wu keshiilandelepo.

Omvula ya ziko, moshilongo shetu omwali mwa etwa iimaliwa iipe mbyoka fa li ya longwa, nomiimaliwa mbika, omwa kwatelwa oshimaliwa shoka shoondola omilongo ntano, shoka sha li pwa ndulukwa shimwe oshipe sha zizala sho osha li oshi wanawa lela.

Muundjugo womoondolopa ohamu adhika uupomba mboka uushona. Ohawu longithwa konima yokolongitha okandjugo opo aantu yiiyoge koonyala omanga inaya zamo. Ohashi kaleke kokule oongaga.

Etotongwe olyo oshinamwenyo shimwe shina ondapo. Ohali tondoka lela lya mana mo na oha li li onyama yiinamwenyo iikwa wo oshoka oha li yi kwata mbala na olyi yi vule mondapo.

Aanasikola yokomaungomba otaya hongo lela iitaafula niipundi yawo, naashika otashi ya etele ya landithe iitaafula mbika niipundi ya mone mo iimaliwa yoku ikwathwa nokufuta wo oompumbwe dhawo noku kwathela aakwanezimo yawo.

Ombanga yaBank Windhoek otayi ku kumagidha kutya una wamona oshimaliwa kutumba manga eto kutha ombapila nopena eto tulapo omusinda ngoka guna iilongithomwa yoye ayihe, mbyoka tayi ke kupula oshimaliwa nambyoka tayi ke eta oshimaliwa opowu wape wadhane oshimaliwa shoye.

Moongeleka dho ngashingeyi aasita oya kunkilila aanangeleki kutya inaya umba mo we iimaliwa iikukutu, unene tuu mboka aakuluntu. Shapo okuunona ngaa, ano uutungwa wongalo wiikukutu kawu mo we moongeleka.

Oongaku ndhika dha longwa miipa, oongaku dhimwe dha kola nayi noonkondo, iha dhi tokoka mbala, no ha dhi kalelele nando oomvula mbali shu uka komeho, ashike oongaku ndhika oha dhi kala dhina ondilo oshoka odhina ongushu.

Una tolanda iilongithomwa yomegumbo lyoye ngashi iitafula niipundi yoku lila. Owa pumbwa okuyi tala nawa opo walande iinima yana ongushu yo itayi keku kalela.

Ngele owa tameke okulonga mepangelo oho pewa okakalata koshipangelo, hoka ho kala to futile nenge taka nana oshimaliwa kombaanga yoye. Okakalata haka ohake ku kwathele opo wu ye kiipangelo yopaumwene, wu ka mone omakwathelo guuvu woye nenge guuwehame woye.

Ombaanga yo Bank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana ayehe moNamibia kutya otaku ka kala kuna ethigathano momawudhano. Ngoka taga ka ningwa kombaanga ndjika . Taga ka kala ko mu Juni okuza nomilongo mbali naheyali sigo omilongo mbali nomugoyi gomvula ndjika tuli.

Ombaanga yo FNB oya li ya gandja omayambidhidho ko Amos Meerkat okasikola kuunona uushona Omayambidhidho ngaka ogali iimaliwa yoodola dhaNamibia omayovi omathele gatano ga yambidhidhe osikola.

Etyofa olyo oshipundi shimwe shopashinanena ndyoka hali kuutumbwa hali adhika moombelewa nomomahala gokukundila aayenda. Etyofa ndika oshipundi shimwe oshiwanawa tashi tula omadhilaadhilo goye pehala oshoka epu nawa.

Muuyuni wongashingeyi, oomvula sho tadhi ende tadhi yi komeho, niimaliwa otayi ende tayi kanitha ongushu, yo yimwe tayi mono wo ongushu. Aaningi yiimaliwa oyeli haya eta po omaludhi giimaliwa ya yooloka, mbyoka tayi longithwa methimbo lyongashingeyi.

Uuna okanona ka mana ondondo ontumulongo na mbali ndele okapita, ohaka yi ano kiiputudhilo iinene. Kiiputudhilo mbika iinene opo wu ye ko, petameko oha pu pulwa oshimaliwa oshindji, shoka wuna okufuta shi ku pitikile wu tameke osikola yoye.

Uuna wa landa okambapila ko ku kupitika wuka tale uudhano mboka tawu ka kala kokapale koHage Geingob, oto vulu oku isindanena oondola eyovi, okuziilila kombaanga yo FNB. Ano aaholi yomaudhano omweshi ningilwa nawa oshoka otamu ka sindana okamaliwa okendji lela.

Epangelo lyaNamibia olyi na oshimpwiyu naakulupe yalyo olya li lyeetapo omulandu gokukala taya pe aakulupe oshikwiila shokomwedhi shono hashi gandjwa oondola eyovi nomathele gahamano kehe komukulupe ngoka e na oomvula omilongo hamano okuuka pombanda.

Yomuthigululwakalo gwoshiwambo, epaya olya simana kokanona kokamati, nenge komulumentu. Okanona oka pumbwa ka kale kena epaya mombunda, oku za kuushona sigo okuu kuluntu wako.

AaChina oyendji oya za kondje yiishilongo yeya oku ninga oositola dhawo moNamibia. Konyala oondolopa odhindji odhina oositola dhaaChina mboka taa landitha iikutu niizalomwa wo ya yoloka.

Fnb oyo ombaanga yimwe hayi gandja omayakulo dhingi moshilongo, ohayi gandja omayakulo goshimaliwa, go ku pungula no ku gandja oshimaliwa kaakwashigwana. Ohayi yambidhidha wo iiningwanima ya yooloka tayi gandja omayambidhidho goshimaliwa mpaka na mpeyaka.

Ngele owa ka talela po koshilandopangelo koVenduka ndele kuna ehala mpoka to zi, ohamu adhikwa oohotela odhindji dhoka hadhi lalwa uusiku mboka nenge omasiku ngoka to ka kala ko. Ano ino pumbwa okulala powala ashike oto yi wala, e to futu oshimaliwa wu lale mohotela.

Oositola dho ngaashingeyi ohadhi kala dha pakela nawa shili iinima yili melandulathano ya shangwa oondando dhawo kutya oyina ingapi. Ito kongo nuudhigu oshoka iinima oya pakelwa nawa.

Ngele wiiyadha wu li moondjo dha pumbwa oshimaliwa sheendelela nenge wa pumbwa oshimaliwa oshinene shontumba shosikola nenge shongeshefa yoye ombanga yoFNB ota yi vulu okukupa omukuli wiikwathele ngoye wu kegu fute nale.

Moshilongo shetu aantu oya simaneka iipindi yopaumwene, ano oyi li haya eta po iituthi mbyoka hayi ningwa kehe komvula kehe mondolopa. Opo aalandithi yeye ya landithe iilandithomwa yawo, yo ya mone mo iiyemo yo ku ya kwathela.

Ngele owahala okulanda oshihauto, owapumbwa oku tameka okupungula oshimaliwa kehe omwedhi, kehe omvula opo shi gwane mbala ,to pungula oshimaliwa shongushu lela opo wu wape okulanda oshihauto shoka wa hala.

Ombimbeli oya tile hola mukweni ngaashi wi ihole ngweye mwene. Ano una wa mona onomola yontumba tayiku dhengele ndele osha nika ulingilingi oshiwanawa opo onomola ndjika wuyi lopote nowu yi tule komapandja ga yooloka opo yakweni woo ya mone kutya otayi ningi ulingilingi.

Omunvo gwaziko ombaanga yo standard bank oyali ya gandja omayambidhidho goshimaliwa omayovi omathele gatano kehangano ndoka linasha no kaangela opo li yambidhidhe mboka tayaka adhikwa komukithi nguka.

Ombaanga yaVenduka oyo ombaanga yimwe yi shiwike nawa hayi longithwa kaanasikola mboka yeli kiiputudhilo. Ombaanga ndjika oyili yeshi ningila oshihwepo kaanasikola oshoka ihayi ya nana oshimaliwa oshindji.

Ombaanga yoNedBank oya tota po epandja ndyoka hali longithwa kongodhi opo wu longithe ombaanga yoye. Ano owa pumbwa okukala to tala ko kehe esiku kepandja ndika oshoka ohaku kala omauwanawa ogendji. Ano kala to tala ko opo kuupitililwe po komauwanawa ngaka.

Omiti odhindji sho dha tetagulwapo mofuka odhi li dha tetwapo opo dhikalongithwe okweetapo iitafula noosikopa ndhoka dha ningwa miipilangi. Aaningi yiitafula mbika noosikopa ndhika oha ye kiilanditha opo ya monemo iiyemo.

Ngele owuna oshimaliwa shili mumwe. Nowahala oku shi shendja ohoka pula ashike mboka yeli momahala giipindi yeku kwathele oshendja.

Mongashingeyi oshimaliwa iha gwana naanawa, oshoka iinima oyina ondilo mpaka nampeyaka. Oto pula oshimaliwa nethimbo limwe shika ohashi thindile aantu yaka konge uulonga wo pooha mboka tawu indjiipaleke oshimaliwa shawo opo shigwanene oompumbwe dhawo adhihe.

Iikutu yaamatiboyo yimwe yina ondilo nayi lela. Shino oha shi ningile oshidhigu amati opo ya lande iikutu oyindji, oshoka oyi na ondilo nayi, nolundji oho adja owala asmatibyena uuhema ugali nombukweya yimwe.

Kehe omwedhi nomvula nomasiku ongushu yoshimaliwa miilongo yayoolokathana otayi shendje tayilondo yo tayi shuna pevi. Ano uuna wahala okulanda oshinima sha sha kondje yoshilongo oho tala manga kongushu yoshialiwa wutale ngele oyalonda nenge oyakuluka.

Standard Bank ombaanga yimwe ya kalapo oomvula odhindji, no yi li ya dhiginina oku kwathela aakwashigwana, naalongithi yawo, okuya komeho nokomeho, ta yi ya kwathele oku pungula iimaliwa yawo no ku ya pa omauyelele ga yooloka, kombinga ya nkene ye na oku longitha oshimaliwa shawo.

Ombanga yoNed Bank oyi li tayi gandja omayakulo pethimbo ndika lyokufu opo wu wape okwiilandela shoka wa hala megumbo lyoye , ano tondokelapo mbalambala ngoye wu kataleko okamukuli kokamaliwa hoka wa pumbwa okutameka nako.

Ombaanga yaFNB oya totapo omukalo omupe ngoka oongeshefa tadhi kala tadhi pungulile, ashike omapungulo ngano ogenasha notax ndhoka hadhi kuthwa kepangelo koongeshefa adhihe.

Ngele owadhiginine ongeshefa yoye tolanditha wiitula mo ngweye toyi komaulikilo giipindi gayooloka noga yooloka, otomono mo moshimaliwa oshindji lela, nongele wamono mo oshimaliwa shino otoshi fala mbalambala kombaanga wukeshi pungule ngoye wuwape okushi longitha.

Uuna to ende mondoolopa watumwa wuna oshimaliwa owa pumbwa okutakamitha ookalyamupombo. Oshoka ongoye owala ya manena mo omeho ya tega ompito yeku yakule iimaliwa yoye. Ano kotoka eto kala weyi siikilila nawa.

Ombaanga yoNedBank oyina ethigathano ndoka tali kasindanwa komusindani omunelago ngoka taka longitha okakalata ke okulanda mositola kehe. Omusindani nguka otaka sindana oodola omayovi gatano.

Ombaanga yoFNB ohayi kala yalombwela aakwashigwana yawo mpoka tapu adhikwa iitayi yawo . Ombaanga ndjoka yokukukwathela meni nenge okashina kawo kopondje, shika ohaye shi ningi nokuningapo uumbo mboka hawu kala poombaanga dhawo nenge hawu gandjwa kaakwashigwana, wuna uuyelele auhe.

Ngele oto longo nuudhiginini mongeshefa yoye oto vulu oku mono omayakulo gayooloka, oku ziilila kombaanga yoFNB, nashikale omayakulo goshimaliwa, omayakulo goku wathela ongeshefa yoye yi Hume komeho, ayihe mbyoka ombaanga yoFNB otayi vulu oku ku wathela.

Ombaanga yo Bank Windhoek oyi hole aakwashigwana yawo nomesiku lyohole Maggie Rose Jacob okwa li asindana oondola eyovi, a li eyi tuminwa kongodhi oye a li omunelago omusindani.

Mombaanga kehe ohamu adhika eshina ndyoka hali yalula iimaliwa . Uuna aakwashigwana taya mbaanga iimaliwa yomwaalu omunene, ano yili muupandi, ohayi tulwa ashike meshina, lyo eshina tali longo iilonga yalyo . Tali yalula iimaliwa mbyoka.

Ngele oshihauto shoye otashi gandja omainyengo gapiyagana , owapumbwa okushi fala kaapangeli yokupangela iihauto, opo yekeshi tale wu wape okukala wushi kutya oshili monkalo ombwaanawa, oshoka iihauto yonena ohayi vulu okukandoma.

Ombaanga yaStandard Bank ohayi kwathele omuntu uuna wahala oku landa oshihauto shoye nenge wuna oshihauto shoye sha pumbwa oku ningwa nawa, ano otayi vulu oku ku kwathela oshimaliwa, opo wu lande nenge wu ningithe nawa oshihauto shoye.

Pomahala gomayinyanyudho ogendji opuna uundama womeya mboka wa tungwa nomamanya na owa ningwa nawa meni . Owuna omeya gayela nawa moka hamu kiiyogwa kwaamboka yahala oku yoga yiikuthe uupyu.

Mu Apilili okwali kuna oshinyangadhalwa hoka kwali kwa holoka aatalelipo oyendji. Nombaanga yoFNB oyali wo ya holoka koshituthi shika shali sha ningilwa moVenduka kokalaba yokoResort Casino.

Ngele owiiyadha wuli mondoolopa popepi nombaanga ndele owa hala oshendja ashike kuna mpa toyi mono, tondokela ashike mombaanga etoyi peshina eto pula omuyakuli ekukwathele. Otopewa oshendja mbala mbala oshoka mombaanga ohamu kala muna iimaliwa oyindji lela.

Aanyasha mongashingeyi otaya li iimaliwa mo ku honga iipilangi. Iipilangi mbika oyo haye yi hongo, taya hongo mo iipundi, oombete niitafula yaanasikola wo. Mo ku ninga shika ohaya mono iiyemo ya gwana shampa ya landitha po iihongomwa yawo mbika, to ya vulu oku ikwathela.

Kehe oshilongo oshina oshimaliwa shasho, noshimaliwa shono oshina ongushu ya yooloka. Shi ikwatelela kethimbo nenge komvula ndjoka tuli muyo, ano oho yalula shiikwatelela kongushu yoshimaliwa shokiilongo ya yooloka, opo wumone kutya owuna ongapi koshilongo hoka nenge moshilongo moka.

Momatala gaShakati, Etitano nOmaandaha ogo omasiku ngoka hamu kala mu udha nayi noonkondo. Ohamu kala mu udha, oshoka ohamu kala mu na oshipwatapwata, shoka hashi kala shi na iinima yi li kombiliha lela na ohashi eta aakwashigwana oyendji yeye ya lande iinima yawo.

Ethigathano ndoka lya liko omwedhi gwa ziko lyuudhano wuuthanguthangu. Olya li lya pewa oshimaliwa kombaanga yo NEDBank opo li gandje oshimaliwa kaasindani dhingi.

Ombaanga yo NedBank oyili tayi kutu aanyasha yeli ya tatu mboka yeshi omaungomba nawa. Yeshi oku eta po uupolohalami wawo kotiktok no komapamdja ga yooloka. Aanyasha mbamo otaya kaya koSouth Africa, ya ka pewe omapapa.

Kehe omuntu okwa valwa ye okuna meme gwe. Ano moNamibia ohamu tyapulwa esiku lyoomeme, ndyoka hali ningwa okugandja omahalelo yambeko nokupandula oomeme yetu kwaashoka yetu ningila.

Uuna omuntu gomukadhona nenge gomumati wa tameke okulonga. Oto tameke ngaa to landa ko iipumbiwa yoye yomegumbo ngaashi; omashofa, uutafula wokulila, osho wo woku kala mehala lyoku kundila aayenda. Osha simana lela oku landa iipumbiwa yoye yomegumbo, opo egumbo lyoye lyi kale tali monika nawa.

Ombaanga yaVenduka otayi ku hiwa opo wu kuthe ombinga methigathano lyokusindana oodola dhaNamibia omayovi gaali . Omusindani omunelago otaka tseyithwa ngele ethigathano lya hulu.

Ombaanga yoFNB moNamibia oya tota po epandja lyokongodhi (WhatsApp) ndoka to vulu oku mona omauyelele ogendji uuna wa pumbwa oku uva sha kombinga yombaanga yawo. Ano otoya shangele owala oka tumwalaka okafupi yo taye ku yamukula.

Ngele owuna ongeshefa yaka restaurant yoku landitha iikulya owa pumbwa oku kumagidha aaniilonga yoye opo yakale haya opaleke ehala lyoka lyikale lyayela, oshoka ehala lyiikulya olya pumbwa oku kala lyayela nawa opo wukaleke po uundjolowele waalandi yoye.

Ombaanga yoFNB oyo ombaanga yimwe yini we unene kwaamboka haya longo mepangelo, nomoombelewa dhopaumwene. Ano ombaanga ndjika ohayi kaliwa unene yini we kwaamboka yena iilonga.

Aantu oyendji ohaya ilikolele oshimaliwa moongeshefa dhopaumwene. Ohaya nyangadhala mpaka naampeyaka opo yamonemo oshimaliwa shoku ikwatha nokuhumitha oongeshefa dhawo komeho.

Omwedhi nguka oshihauto sho Isuzu otashi kalandiwa kombilila lela kwa kuthwa oopelesenda onola nontano. Shika osheku ningila oshihwepo opo wu hupithe oshimaliwa shoka wali wuna okukala wa longitha oshindji.

Uuna to yi koositola owa pumbwa okufalela oshimaliwa, opo wu wape oku ka futa no ku landa shoka wa hala mo moositola. Moositola ohamu adhika iinima oyindji iiwanawa shili, no ngele owa thigi po oshimaliwa iinima mbika ito vulu okuza ko nayo.

Ombaanga yoNedbank oyi na ethigathano lyokuvena ohauto ya ziilila koIndongo Toyota. Ano opu na oohauto dhi li ndatu tadhi ka venwa okuziilila koIndongo Toyota tashi pitile koNedbank. Omusindani omunelago ota ka tseyithwa komasiku gokomeho.

Ombaanga yo NedBank oya eta po omukalo omupe mgoka tagu pitike aalongwa ayehe mboka haya sikola kiiputudhilo ngaashi koUNAM, opo ya tote po uumbo wawo wosikola. Uumbo mbuka uuwanawa oshoka ihawu ya nana oshimaliwa oshindji no hawu ya etha ya pungule oshimaliwa shawo kombiliha lelalela.

Aanashilonga ayehe ohaya mono ondjambi mesiku lyontumba. Ohaya vulu okulongitha iimaliwa mbika okulanda omaliko ga yooloka nenge oku kandula po uudhigu.

Ombanga yo Bank Windhoek otayi gandja omapandulo omanene ku Lovisa Lukas konga ali asindana N$ 1000 mesiku lyo hole ndoka lyali lyadhanwa momasiku 14 Februali.

Momuthigululwakalo gwAawambo ngele omukulukadhi okwa koko eta mono uunona we ano ngele tayi kiituthi ya yooloka ohavulu okuzala ohema yoontulo nokomena yoontulo hoka okuna okwu imanga oshikayiwa komutse opo a simaneke omuthigululwakalo.

Kalekapo uundjolowele wolutu lwoye , tokala tweende ngoye tuufena omasiku gamwe . Tokala ngaa toka tondoka nande oshinano oshishona opo olutu lwoye lukale luna uundjowele , ino kala ashike wakuutumba itwiinyenge.

Oomeme aantu yamwe yehole okumonika nawa, ano ohayi mostola moka hamu landwa iinima yo kumbambeka iipala opo yeki kongelemo mbyoka tayi opalele iipala yawo , yimbambeke yakale taya monika nawa.

Aakulu yonale ina ya adha iimiwa, mbika yomafo lyongaashingeyi. Okwa li wala ha ya longitha omakwanza, ngoka ga li ge , kaa ge li momafo ngaashi mbika yo ngashingeyi. Ano onakutiwa yongashingeyi oyi li ya yambekwa lelalela.

Pethimbo lyuupyu ohaku kala oomwe odhindji, noomwe ndhika ohadhi vulu oku etela aantu Malaria. Ano opo wu igamene waahakwatwe ku malaria, owa pumbwa oku ilandela okanete koye. Hoka to tula kombete yoye waahalike koomwe.

Longitha oka kalata koye koBank Windhoek, oku landa mositola kehe ngoye wu i monene ompito yoku sindana efudho lyo kuya ko Mardivez lyili kohi yoshimaliwa shoondola omayovi omilongo hetatu.

Okulanditha uukuki ongeshefa yimwe hayi eta oshimaliwa oshiwanawa. Uukuki uupu okuningwa nayi no tovulu okuwuninga noku ke wulanditha pehala ngaashi poskola oshoka uunona kehe pokafudhopo ohawu landa uukuki.

Aayakuli oyendji yomoositola ohaya kala yena ombili shili, taye ku yakula nondjungu, yo taye ku lombwele omauyelele agehe ngoka geli kombinga yashooka to landa. Ano ohaye ku pe omauyelele agehe, ngoye wu wape oku landa nawa.

Ooskola dho ngashingeyi otaku tiwa ngaa odho shali, ashike kehe koshikako aanona otaya tumwa iimaliwa ya falele koskola sho tayi katameka. Kushiwo nee kutya uushali wawo ouli peni ngele aanona otaya pulwa iimaliwa kehe oshikako .

Oositola dho ka dha za kondje yiilongo hadhi landitha iilongithomwa yo momagumbo odha kwathela aaNamibia oyendji, oshoka odha li dhe ya kutu. Ya kale ya yeya landithithile, yo ka kale taya pewa oshimaliwa shawo sho komwedhi.

Ngele owa yi mositola owu na okuyalula oshimaliwa shoye nawa omanga ino shi gandja komulandithi, opo waa inyokome ngoye waa nyokome omulandithi. Na shi kale sha igwana po nomwaalu ngoka tagu pulwa ngoye wu pewe iihupe yoye nawa.

Uuna wu na oshimaliwa shokoshilongo shayooloka wuli moNamibia owuna okushikutha nokushi fala koombaanga nenge kwaamboka haya vulu okushilundulula nenge yekulundululile yeku pe oshimaliwa shaNamibia opo wu wape okushilongitha ngele wuli moNamibia, ashike ngele owuli koshilongo shayooloka oto vulu owala okushilongitha nawa.

Momagumbo goposhinanena ohamu adhika ehala ndyoka lyokukundila aahenda nehala ndika ohali kala lyatulwa omatyofa ngoka gokukutumba aahenda omanga ya tegelela yakundiwe.

Ombaanga yoBank Windhoek oyeshi kuningila oshipu oshoka ngashingeyi opuna omukalo ngoka ho vulu okutuma oshimaliwa to longitha ongodhi yoye. Ino pumbwa okuza mo megumbo , ino pumbwa okuya kombaanga. Ashike ngele kombaanga yoye okuna oshimaliwa shoka wa hala okutuma oho thindi owala oonomola dhontumba kongodhi yoye nokutuma oshimaliwa shoka wa hala okutuma.

Omuntu ngele owamono iilonga nenge wuna iiyemo yasha hayi ku etele oshimaliwa owapumbwa okukala tokwata nawa oshimaliwa shoye toshilongitha momukalo omuwanawa toshanga shoka wapumbwa okulandamo naashoka wapumbwa oku pungulapo opo wukale wunasha komeho wapungula mondjato.

Omukulu gonale okwa tile kehe oshilongo nohedhi yasho, ano na shino otashi kolekwa kwasho kutya kehe oshilongo oshimaliwa shasho oshina ondando nongushu yasho ya yoloka. Noha yi yalulwa shi ikwatelela kethimbo ndyoka nokomwedhi ngoka tuli mugo.

Aahongi yiipilangi aanongo nohaa longo nuudhiginini opo yeetepo omaludhi giilongithomwa yomomagumbo ngaashi uutaafula, oosikopa noombete mbyoka hayi kala yaningwa nawa yayela noyina ongushu.

Ngele ku na oshimaliwa sha gwana oku landa egumbo nenge oku tunga egumbo, ombaanga yoNedBank otayi vulu oku kwathela oshimaliwa shoka wa pumbwa opo wu tameke oku tunga egumbo lyoye nenge wu lande egumbo lyoye ndoka lyili mondjodhi yoye.

Ngele wa pumbwa oku enditha ongeshefa yoye nawa FNB oha vulu oku ku kwathela, ano dhengela konomola 061 2998883

Aantu yamwe mboka kaye hole okunana pomashina gopondje iimaliwa yawo oyeli haya yi meni lyombanga opo ya ka popye nomuyakuli ngoka e ya kwathele ya naneko oshimaliwa shotumba naashika ohashi ningwa to faalele okambo koye nokamutse koye koshilongo.

MoNamibia omuna aantu yena omawunongo gayooloka na ohamu monika mbono yena omawunongo gokulonga niipilangi, iipilangi mbika ohayeyi longitha opo ya etepo iilongithomwa yayooloka ngaashi oosikopa, iitaafula niipundi nayilwe oyindji.

Ngele otoka talelapo o Restaurant ndele omuli ya hamano manga inamu kutumba omuna oku lombwela omulongekidhi gwoshitafula opo alongekidhe oshitafula shaantu yahamano. Shino ohashi kwathele opo mu gwanepo amuhe poshitafula nomu wape okulya iikulya yeni nawa nombili.

Onga omulongithi gokakalata koVisa koBank Windhoek owa pumbwa okutulapo ongamba yomwaalu gwoshimaliwa shoka wu na okukala to nana mesiku okupitila kongodhi yokupitila pokashina kopondje kehe esiku.

Namibia oshilongo shoka she etha aakwiilongo ya kale yena oositola dhawo taya landitha moshilongo shayo. Oositola ndhika ohadhi landitha iilikolomwa oyindji mbyoka ihayi adhika moNamibia. Oositola ndhino ongaashi oShoprite, oPicknPay noPep nadhilwe wo odhindji.

Ngele owa pumbwa oshendja, oho pula ooyakweni mboka yeli popepi nangoye, opo yeku kwathele oshendja yoshimaliwa shoka wa hala oku shendja, uuna wa pumbwa oku landa sha nenge okushi tumina kombaanga yontumba.

Omapandulo omanene kuFransina yaAshingola sho ali asindana oondola omayovi gaali nomathele gatano nokakalata koSelekt Red kombaanga yaVenduka.

Ombanga ya FNB oyo yimwe hayi dhana onkandangala moku yambidhidha omaudhano ngoka taga ningwa moshilongo. FNB okuli ha yambidhidhampoka ta vulu, na okuli taka yambidhidha omaudhano ngoka taga ka ningwa kokapale ko kembandu kOshakati.

Uutafula wo pomitse dhombete ouna oshilongo oshoka ohawu longithwa okupungulila iinima yoye ngaashi omambo, omagadhi na yilwe yo mbyoka yapumbwa okula yasikililwa. Okatafula haka oha kakala kena uula uuyali ko mbombanda no pevi, hoko pevi oha kakala nduno to undula ngweye toku undulile mo uuna to kapatulula ngweye otoka pata uuna topungula iinima yoye.

Ombaanga olyo ehala ndjoka ha li longo noku taamba oshimaliwa. Ano Oto vulu oku yako noka kalata koye nokamutse koye opo wu pewe oshimaliwa, nenge wu tulemo oshimaliwa shontumba mombaanga yoye. Oho vulu oku yako noshimaliwa so shilongo shi ilile ngoye, ngoye to pewa oshimaliwa sho shilongo moka wu li.

Ehala lyiikulya yokulanditha olyo ehala lyapumbwa oku kala lya opalekwa lya yela nawa lyi li melandulathano. Iitaafula ya pakelwa nawa niipundi ya taalelathana opo aalandi ye ye yalilemo osho omehala lyokulila iikulya.

Ngele oho longo mombelewa ho yakula aakwashina esiku kehe owa pumbwa okukala wu na omaukwatya omawanawa. Owu na okukala omwiidhidhiki, owu na okukala wu na ombili, to yolo naantu mboka to yakula kehe esiku, opo ya wape okukala yu uvite nawa kekwathelo lyoye.

Aalongi yomoositola ohaya kala ye na iilonga oyindji niilonga mbika oya yooloka. Opu na mboka haya longo pomashina naa mboka haya opaleke. Mboka haya opaleke oye na oshinakugwanithwa sho ku opaleka iinima, opo yi kale ye yi kutha ontsi noye yi pakela melandulathano.

Uuna wamona oshinima sha tashi ku limbilike shafa sha nika uulingilingi owa pumbwa ngaa oku konaakona noku konaakona nawa komalungula tokongo omawuyelele gi ili nohi ili kombinga yaashoka ehala lyontumba opo wukale ino itula muulingilingi nenge ino itula mekano

Aakwashigwana oyendji ngashingeyi ohaya hupile mongeshefa ano mokulanditha. Ohaya landitha iilikolomwa mbyoka hayi pumbwa mesiku ndyoka nenge monkalamwenyo. Pethimbo lyoCovid-19 oyendji oongeshefa odhali dhashuna pevi molwa omukithi ngoka.

Oshimaliwa ohashi ilikolelwa momikalo dha yooloka ngaashi okuya kiilonga kehe esiku okutota po ongeshefa yoye nokulanditha iilikolomwa mbyoka tayi vulu okueta oshimaliwa nomwaambika kehulilo lyoshiwike nenge lyomvula nenge lyomwedhi oho vulu okumona iiyemo yoshimaliwa shoka to pungula noto longitha.

Okashina kombaanga yoBank Windhoek kokulongitha pondje, ihaka pula nando oshimaliwa sha sha uuna to tumu oshimaliwa kombaanga yoye nenge kombaanga yomuntu gumwe. Owa pumbwa owala okakalata kombaanga, oshimaliwa shoye nokushi tula mo nokutula mo onomola yombaanga hoka to tumine oshimaliwa shoka.

Moositola dhiilongithomwa yo momagumbo ngaashi oLewis, oFurnmart noHome Choice ohamu adhikwa iilongithomwa yomegumbo mbyoka yi li kondando yili nawa, no yina ongushu. Ongaashi omashofa, iitafula niikusinga yomegumbo lyoye.

Nukapo omikweyo odhindji dhokutuma oshimaliwa, oshoka ombaanga yaNetbank oya etapo omukalo omupe gokutuma oshimaliwa nokashina kawo kopondje nomukalo nguka oguli gwe endelela lela lela.

Ombaanga yaBank Windhoek oyeshi kuningila oshipu nena oshoka oya li ya toto po epandja ndoka hali longithwa uuna wuna ongodhi yepapula to li tula mongodhi yoye nowu kale toli longitha okutuma oshimaliwa , okulanda nokuninga keshe shoka wa hala okuninga nombaanga yoye.

Iimaliwa oyili pomaludhi ga yooloka noga yooloka, noyina oongushu dha yooloka, ano opuna iimaliwa yomafo niimaliwa mbyoka iikukutu naayihe oyina ongushu shi i kwatelela kondado yawo, nohayi longithwa okulanda kehe shoka wa hala oku landa.

Mpano otapu monikwa okapundi ketyofa hoka haka kuutumbwa komuntu gumwe. Ano okeli mombaba yokayokahi yili yatsa nawa noka taafula keli po ka tulwa okakopi kiimboloma. Ano olundji shino ohashi adhikwa moombelewa nenge momagumbo mehala lyoku kuutumba omutenya.

Owu li i waa na ombaanga yoBank Windhoek ? Ano Okashina kawo ko pondje otake ku pitikile, opo wu tume ondando yoshimaliwa sha hulila poondola omayovi gatano, kombaanga yoBank Windhoek kehe.

Onga omunangeshefa nenge omuniilonga wuna oshimaliwa shoye, owa pumbwa oku tula oshimaliwa shoye moshinima shoka tashi vulu okuku galulila oshimaliwa shoye sha indjipala, no wu vule oku kuthamo shoka wali wahala nenge shoka shina oshimaliwa oshindji.

Ombaanga yoStandrd bank ohayi adhika moNamibia nomiilongo ya yooloka ano opo wu mone kutya ombaanga yoStandrd bank to longitha oho tala kolwaala ndoka ,olwaala olumbulawu lina okahako kena uusinda wa sindololwa nawa.

Moombelewa dhepangelo nenge dhopaumwene omwapumbwa okukakala muna ondunda ndjoka yokuningila iigongi . Ondunda yokuningila iigongi oyapumbwa yikale yili melandulathano muna oshitaafula shatulwa iipundi ya gwana aanambelewa ayehe noyili ya opalekwa ya yela opo iigongo yiye komeho melandulathano.

Oorestaurante dhoshinanena, oha dhi kala dha yela nawa shili, dhi na iitaafula yil li melandulathano, ongweye owala to hogolola kutya, owa hala shahamano, shayane nenge oshayaali, shi ikwatelela kwaangoka we ya naye, okukya esiku ndoka.

Ombaanga yo Bank Windhoek oyina ethigathano lyoku sindana ongodhi yo iphone omulongo nantano ndjoka tayi ka sindanwa po komusindani omunelago . Esiku lya higunina okuya methigathano ndika omilongo ndatu ga Sepetemba.

Iimaliwa oyili pamaludhi ga yooloka. Opuna mbyoka iikukutu naa mbyoka yomafo. Ano mbyoka yomafo oyili wo mongushu ya yooloka noondando dha yooloka, mpoka puna oondola omulongo, omilongo mbali nomilongo ntano na yilwe wo.

Oshimaliwa oshinima shimwe shi li sha simana monkalamweyo yo ngashingeyi. Kapuna ehala mpoka toyi, itapu pula oshimaliwa. kehe shimwe shoka wa pumbwa oshina okupula ondando yoshimaliwa, na owuna okukala wuna oshimaliwa opo wu wape okulanda, noku enda mpoka wa hala okuya.

Mo Namibia ohamu adhika oositola odhindji ndhoka hadhi landitha iilandithomwa yomegumbo. Oositola ndhoka ohadhi landitha iilandithomwa yomegumbo ngaashi iipundi niitaafula yoku tula mondunda yoku kundila aayenda. Ohadhi landitha wo oombete nomatalashe gawo gokulalwa kaaholike yoye megumbo lyoye.

Owili yoGarmin Venu ontintatu oya li yi na ooN$10 199 nopaife oya kuluka ye ya kondando ombwaanawa ndjoka yooN$ 9 699.

Moohotela ohamu adhikwa oombete dhayalwa nawa, dhayalekekwa nomalapi omatokele, dhina iikuusinga iitokele, nomondunda moka ohamu kala mwayalwa nawa mwayela moopala.

Ombaanga yaTanzania oyina iimaliwa ya yooloka momalwaala. Oshimaliwa shawo shoondola omathele gatano oshina olwaala oluzizi lwathanekwa etungo enene puna wo okamuti kakakanywa keyoka ndyoka lyayedhamo elaka lyalyo.

Omuntu ngele owuli wuna omwaalu goshimaliwa oshinene nenge guli muupandi oshihwepo noshili shili nawa opo wuke shi mbaangele meni ,oshoka oshili sha gamenwa nawa ngele toshi mbaangele meni . Ohwi kaleke kokule nokushi yakwa koombudhi no kushi kanitha.